Lutino matino ma bedo calo gin gitye i yub mo ma kelogi kacel gin gubedo ka gitye ka cam muknen gubedo ka gudolo put ka mukene gubedo i lum.

Lutino kwan ma gitye i ot kwan gin gubedo i wi dec kun inyimgi i wi decci tye fuk ma guyabu ka gitye ka woti kwanone ma gin weny gukulu wigi ka giwotti nenone ot kwangine bene tye malac ma kiwero ka giyubu maleng adida

Atudu nam atudu man tye ka kwang iwi pii dok oyaro bwome atudu ne doge tye mabor mabit dok en maro camo jami mabedo i pii macalo rec-ci dok nongo tiyo ki doge mabor ni me tongo rec matye i pii

Poto madit adada poto man ki pito i iye anyogi dok potone tye malac kun anyogi man dong gudongo madong mukene gutegi maromo akwanya ki ipoto tye yo ma kiweko madit matye ikin anyogi man poto aryoni mukato atir mabor

Lee ma kilwongo ni bim bim man obedo abeda i jang yat ka en omako jang yat ki cinge acel kun okayo jang yat acel i doge jang yat ka ma en obedo iyeni tye yadi matino tino ma bene olot.

Laco mo ma tye ka ngwec ki pikipiki en tye ka ngwec kun kato ki i di gudi ma otal gudi man bedo calo okato ki idyer tim ka ma ki gwokko iye lee ka iteng gudi-ni tye lee mo acel mucung ma ngutte bor lee man kilwongo ni rii iteng gudi man bene tye lum ma otwi ma lee mukene gicamo ka yat mogo ma pud tye ka dongo ma tye yat dungu

Odi man tye odi bati dok tye ma kingi ding adada dok dano bedo i iye odine mukene tye lapiny ka mukene tye lamal iwi cere kamukene tye ma ngom kigulu matye vu matut ikin odi man bene

Yeya mapol yeya man kiketogi tye iwi cere dok ingetgi tye odi ma kiyubogi ma dogolane pol me bedo pa dano i kanget odi man tye got ma ocudo lamal ma ot man tye ki piny ite got kabedo man piny tye malyet dok piny tye ma otwo ma ceng tye ka ryeny matek.

Di boma mudongo i di boma man tye gudi ma tye iye luwot mapol jo mukene tye ka ngwec ki pikipiki ka mukene gitye ka ngwec ki lela ma gutinge atinga ka bene tye mutoka ma tye ka woti ngwec iye ki iteng gudi man tye odi mogo ma kiyubugi odi bati me bedo pa dano bene

Opipino ma opye kun tye ka cwino moc ature ka mupye i iye-ni tye iye cwiny di wi ature dok tye mayelo ma pot atura olwokko ma pot ature mulworo malac-ci tye ma papo dok dero tye ka menyone maleng adida ma ti ka nen ma mwonya maleng

Nyonyo tractor mapol gitye gin adek dok kitye ka tic kwede i poto kun gitye ka wot ki doyo cam camme kipito mapol adada dok ngom me poto man tye malac kun cam man tye ka dongo ma komgi yot adada ma kipito kingi tye i reck maber.

Gin acama ma i kine tye iye potdek ki jami mukene ma ki tiyo kedgi wek dek obed maber jami man weng tye ki ketogi i ka ngwero jami ma tye ki yubu bao ma tye apada ma i wiye tye tonggweno nyigge aryo matar ki ovakedo ma ki ngolo bute ki nyanya matini tino muceko ki obwol ki potdek ki otigo lwoka ki pot mutungulu ma numo ma ki ngwero ki pala bene langene kiketo iye

Dano mapol ma gugure gitye i kweyo ma odure i teng pii dano man gitye luywe wic nyo lulim pin ma gitye ka yweyo wigi tye godi ma tino tino ma omok oony piny ka muken tye ma ocydi lamal.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

Ot makiketo i ye jami mabeco adada jami man tye jami me tekwaro matye roo ki bongi ki kikoyi ma kimaro catone ki olim piny onyo wele ma aa ki kabedo mapat pat ma gimaro jami me tekwaro i kine tye i ye labade bor bongo ki kitenge ki cal apaya wang lobo me Uganda ki tung dyang makiyubo ayuba ki latin bul bene matidi ki otok ma gin maro wilone.

Lulim piny ma gin gitye gubedo i yeya yeya man tye ki bedo mukene ma dano gibedo piny ka jo mukene gibedo lamal ka giwoto ki neno kabedo murumowa dok yeyane bene tye i pii mo kun pii man tye pii mugure.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

Latic me yotkom ma en tye daktar en oruku labo dog mu umu dogge wa ki ume weny ka bene bongo koti matar me tic pa daktar ingutte en oketo nyonyo mo ma daktar tiyo kede me winyo peko me kom dano tutwale peko ma dok i kori nyo kiti i tye ka yweyo kede

Lela ma kijengo ajenga dok kijengo ti i di gudi lela man ki tiyo kede me tingo te mapek dok te man tye labolo ma pud ki kwanyo akwanya ki ipoto ka kitweyogi ite lela ki labatida kun gitye ka cwalone i kabedo mukene macalo me acata onyo me acama

Pii madit pii nam i pii man tye yeya mo acel ma tye iye kekene dok wi pii man tye ma omakkeo ma pee ti iye kun pol ti ka nen ka wi pee man dok polle tye maleng ma bulu

Laco mucung acunga en tye ka tic ki cim ma kiyweyo wange ayweya ki dok bene oruko kor cati ma tye lacere dok tye labade bor kun oruko gitiko macol i cinge ma yung lacuc.

Gang pa rwot gang pa rwot man tye odi ma kiyubugi ma tye gurofa mucito lama mabeco adida dok bene tye ka donyo ma kicweyi iye cal bul madit adida ma kipoko iye aryo ka dyere ma kipoko-ni tye kiketi iye kwot ma ki tong i kome ma tye lanyut pi tekwaro ki jami me awora pa rwodi

Ltin nyako ma tye ka ngwec ki tyen taya en tye ka ngec i nget ot mo ma kicweyo ki matafali ma pe kiwango ka i nge ot man bene tye poto mo poto ma kipito iye jami mpogo acalo potdek.

Lutino coo magin gitye i dibar gin gitye lutuko odilo dok gitye katuko i dibar mo ma otal ma lakit lum mo keken pe i ye kun lutyen gi rac adada magitye ka laro odilo i tyengi, tye jo mukene magubedo bene i teng bar man mapol dok gitye ka wot ineno tuko pa jo me dibar ni.

Gudi ma kipuro apura dok tye ma otal gudi man kelo apuwa mapol ma puane ocito omako kom yadi yat labolo tye kipitogi tye i tok gang labolo man kipitogi gitye i nget odi ma kiyubogi.

Gang me bedo pa dano i gang man tye odi ma kiyubugi gin aryo ot acel tye ot lum ki acel wiye ti bati dok kiyubugi ki yen mutwo ki daba ma ki rwado dikal man tye macol ma opong ki pot opokke ma tye yugi dok ping kabedo man tye malyet adida ma pot pokke mukene tye ma oneo ka yadi tye ma gulweo

Laco mucung en tye i dog pii dok en tye ka woti mako rec kun tiyo ki goli mudone bor me yutu rec i dog pii ma en ocung iye-ni tye godi matino tino mudure dok pii man nen pii ma pe tut ma piine bedo calo pe mol ki kom got ma nongo kot ocwer i bor piny tye godi ma ocudu mabor lamal ma wigi tye ki pee matar ka ma pii man tye ka mol ki iye-ni

Bunga matye tye i ye togo togo man tye otwi mapol adada dok otwi tye i dog pii ikom togo man tye winyi mogo matye matar ma opye i komgi.

Gang ka piko mo gang ka piko mo man tye iteng gudi tung lacam ka bene di gudi tye malac ma kionyo iye lamo tye mutoka mapol pa wegine ki mutoka me tingo te ma tye ka ngwec iye ka laco mo acel bene tye ka ngwec ki pikipiki idi gudi meno.

Lafur ma tye i di poto en tye ka woti coyo kodi i poto man dok poto ka ma ti iye-ni tye dong cam ma kipitogio ma oyabo dongo ma tye ka dongo mabeco adida poto man tye malac adida ma ngomme ki pito cam oromo weny iteng poto-ni tye yadi mogo mudongo maboco yadi otit ki bene kabedo ma tye godi godi ma nen ki i bor piny ma got ocudu mabor lamal tye ka nen iye

Lee mapol ma kilwongi ni jubi jubi man gitye ka mato pii dok pii man tye pii macol ento piine nen calo tye kene i di tim ma lee mapol gimato tye bene winyi ma gupye i kom lee man ma gin ti ka woti yero gin acama macalo okwado mabedo i kom lee-ni